Jaggira keettay Wolayttan asaya basoo asaara issippe de'anawunne shemppiyooba oottidi go'etiyooba.

wollaytta xoqqa deriyaa damootaaga bollaa issi na'ay hankko naatuppe sinttatidi xoqqatiyaa sohuwaan damoota giya banddira mala oyqqidi eqqiis.

Aaho goshsha bollan asay maanasi go'ettiyo santtay zerettidi ayfidi diccidi de'iyage beetees.